Do dum mashin va’ugo, be do va’a mashin to be yahan kugal, be yaha gesa, ko kuma be yaha babal fere, jahale fu be do wada be masin, ko mota.Be do naftira nyebbam ha mota gam dillugo.